Hotowol moftorde maunde nde ummatore hauti ɗon hokka bawal bawo mo en ma bo ɗon walla on mo ɓe ngidi bana fi ji siyasa, to ɗo ɗom moftorde fi siyasa no holli.

Kacu ɗum ɓikkoi leɗɗe on nyamete koi, ɓe ɗo rima ha leɗɗe mauɗe. kachu ɗo weli ndiyam man bo ɗo rufi ha limsire goɗdo laaɓata de wonni, den ɓikkon mai bo to ɓe pusi kan kon ma ɓe tawan gaɓɓel biri hon ha nder, kankoi ma kon ɗon beli ha nyamoɓe, ɗum funi ɗum ɗo mari nafu.

Ba’antewa nonɗe maga jargina ,ɗum hunɗe hutinirtendi ha hoitingo yaake jahale ,yago kugal yahago jahagal dayngal yarugo ɓiɓɓe jangille yahugo wuɓe.

Nyiiri, ɓe tuuko ndi on nder fayannde maari haa ndi hawta ndi ɓennda ndi moftootira soosay no a tawataa goɓe, a tawata kuroori, to ɗum maaroori on maa, a tawata ndi ɗo sankiti, hawta soosay ngam nyaamoowo nana belɗum nyaamgo ndi.

Kantiru sorugo jawe, yeriji agoguji, kalagaje be ko nandi be majo. Ngam hutinirgo bibbe adama en.worobe be robe ɗon kutinira. Komoi be ko subti komoi be ko ibata.